salamu aleykum Baara Diaby Donnayi Taredji bisimilla aɗa selli mbaɗɗa e tampere omo selli machallah eɓe celli eɓe celli machallah Mamadou Demba <laughs> ne waɗi fulla e fayida tabarikalla eyyi mi weltini hen Podor naaɓe foof

alo ceerno Ibrahima mbaɗɗa Ba aɗa selli o ko Ramata Lam jaam hiiri toon <clears throat> yimɓe galle ene celli to Madiw naaɓe foof ene celli Yero wi ne salminma o wiima ya addanmo juulo

<laughs> eyyi eyyi huuɗo o ɓuuri yidde e juula kam hande kayi <smacks lips> min beltinima on seydi Ba <hesitation>

wallay gonga kay ko hen jeeya emission o weeli eyyi a jarama seydi Lam a tampi a tampi no fewi

ko woni ko e fandare ma yo Allah yettin ɗum eyyi Ba a jarama eyyi kayi

salamu aleykum seydi Ba seydi Ba alabarka ma seydi Ba ko bonata ala kono ko * seydi Ba en * en * kala bandiraɓe yaaɓe ceerno Ibrahima <smacks lips> mi salimini ceerno mum Bocar Sy mi wiinoma funere ma mbimi <smacks lips> ko wooni théme hande joni kalen hen <laughs> <hesitation> * ceerno Ibrahima haydara tampinani hoore ma ko yimɓe tan tampanɗa ya yooɓe moƴƴere Allah kono sobleɗe <smacks lips> ko daaña hen <smacks lips> ko hen ko ari foof yo barke woon e mum tan neɗɗo ne heewi yidde ko moƴƴani e mum ene heewi ñaama hunde ha heeɓa reedu tuuta a yeeɗaka aɗa waɗa hunde e poche ma gujjo nawa habnuma kala ko yanti hande e sobleɗe <smacks lips> e fere muɗum <smacks lips> e tampere muɗum <smacks lips> foof poɗɗa mbaɗɗa e poche ya daañ ya daañ hen jaam kowoni hen fo yataw ɓuuri mbiɗa wawi nden so yonti ko ɗum musiba ndeema men ɗo Guiya ɗo wallahi ko ɗum ɓurmi yurmade * Waalo Fadenaɓe foof mi renti ɗumen ya woon Douye naajo Aly * Ndiaye <smacks lips> mi weltini ɗum ceerno Saydou Guro Guéye e ceerno Oumar Selo <smacks lips> eɓe <hesitation> beltinima ɓe beltinima haaɓe beltonoma Tivaoune Guiya yen foof * ɗum ɗon <smacks lips> Abdoul Ba <smacks lips> Abdoul jaam hiiri mi samnima mi salmini Bintou Ba Bintou Dia to mbaalo to Aminata Guiya en Diary Ba hayno Guiya naaɓe kono mbiɗo salninɓe Hamedine Sow mi salmini ɗum Ware Kadde naaɓe ne beltanimama kono sen gaari ha Rindiaw <smacks lips> mi salmini Souleymany o ko ɓii yagguet deefa mi salmini Aminata mi salmini kala kettoɗo dandam nde Takka Sy noon <smacks lips> e galle foof mi salmini galle * ko bonata ala malla Moussa Sow e galle mum mbeɗa weltina no fewi no fewi mi salmini *en Malick Sow ceerno woto Allah bonnu jikku mi weltinimama no fewi no fewi no fewi

Ba seydi Ba seydi Ba wallay Ba jaam ɓolo woni toon no suukaɓe mawɗum alhamdulillahi Ba min naani haala moon yewtere nde weeli waɗi fayida ko Dia haali ko tanam Djiby <smacks lips> e Tamsir Diop <smacks lips> haydara ko wattete hen min de * yooɓe gaccu bagage mabɓe ha ɓenda ha moƴƴa sa hurmi tan kala ko Allah hawridinma ganda ko ɗum arsugue ma ma waw moftade ma waw yeyde * kono so itta ne hecciɗi <smacks lips> sa yeeyani a perti te alay saago a yeyan sa itti ko ɓendani <smacks lips> feere foof mbaɗɗa ma yeey ɗumne aɗa wawi yeyoyde ko moƴƴani ɗen moftotako yo Allah waɗan men jaam yo Allah waɗan men suturo ko wawi dañede hen kadi il faut yataw ko enen jeeɗa yo Allah surren mi salminima Ba jarama

aɗa selli mawɗum de Mariame Sall* Kaƴel Mariame Sall *to Kaƴel Mairame mba

alo kaw Ibrahima min Baara min arti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 émission o waɗi fulla e fayida dokkami ɗo Baaba Mall belɗo Baaba Mall Baaba Mall belɗo belɗo dokka min ɗo eyyi eyyi eyyi inchallah <laughs> eyyi yo jaam waal a jarama